Amweni ematenda anotekeshera mumantaraunda vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanosise kudhloka zvidhloko zvinoadziirira kumatenda aya avanenge veienda koongorore antu muntaraunda.

Vantu vanoshanda nematenda amweni anokone kupararira vari vantu vepachibhedhleya vonisisa kupfeka zvidxoko zvinovavharire kuti vasabatwa ngematenda pavanenge veidetsereka varwere.

Kuwaniswa kwemvura mumakanyi kunokone kudetsera kuderedza matenda amweni anobata vanhu ngekusaita hutsanana, kungateyi nekushamba kwenyara ,ngekugezwa kwezidziyo zvinoshandisa antu mumantaraunda.

Kudetserwa kwematenda amweni anenge eyishungurudze vantu mumandarawunda, kunokone kuyitwa ngekudzivirira kuti vantu vasagare vakawungana nekuti vakone kushambe nyara dzawo kudziyirira matenda.

Matenda anenge eihamba mumantaraunda vantu vanosise kuti vakone kubhuyirwe nezvawo nekukone kuziiswa kuti matenda aya anokone kurapwa kuzvibhedhleya eitopera pamweni ngekupuwe mitombo inodziirira.

Matenda anweni anobaata ana adodori anosise kuti anamai vatore ana kuenda navo kuchibhedhlera kuti vakone kuwodetserwa nanamukoti nekubayirwa nekupiwa mutombo kurapa matenda awawo.

Matenda amweni anokone kungodzivirirwa chete kana vantu vakone kuyite utsanana nekukone kuvhara miro nemuromo kuti vasatapurirana matenda.

Vantu vanokone kudetsereka pakutizisa matenda mamweni ngekukone kuite zvakadai nekurumba kunokone kubvise matenda amweni mumwiri dzaantu.

Matenda amweni ari mumandaraunda anosise kuti abatwe ngevantu vakagundira vaite tsvakurudzo vakapfeke zvigqoko zvinogona kuvadzivirira kuri asbatiwa nematenda iwona.

Matenda mamweni anohamba mumantaraunda anosisa kuti nehurumende ipindire ikone kuona kudetsera antu anokona kurwisa matenda iwona zvakadai nezvibhedhleya nekuvapa zvikwanisiro.

Kushanda kwevanhu pazvibhehleya vakukone kukokorodza mabandhla amweni kuti vazivisane ngekuwaniswa kweutano hwakahlamburuka kuvantu nemantaraunda eshe akavakomberedza.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda, kunokone kudetsera yaampho, kuderedza matenda anobata vantu ngekusaite utsanana, ngekuti vantu vaane mvura yakachena, vanoshamba nyara, nekukone kugeza nyama dzawo.

Kuwaniswa kweutano mumandaraunda kwakukone kudetsera kuti vantu vanenge vakaguka mitezo pamweni maoko vakukone kudetserwa ngekupuwa michini inokone kuvadetsera pavanenge veikone kudetserwa pachibhedhlera.

Zvidumbu zvimweni zvinooneka pazvibhedhleya zvinokona kudetsera kupa vantu mweya inenge yeitengeswa . Vamweni vanenge vakanyaradzwa vanokona kufuridzirwa veikona kuzomuka.

Kuwaniswa kweutano mumandaraunda kunokone kutora mupauko wevandu vebazi rezvehutano vanokone kuhamba mumandaraunda veyiita madiridziro ekukone kudziirira matenda anobata vandu mumandaraunda.

Kuwaniswa kweutano mumanharaunda kwakanaka. Kunotangira pakuwaniswa kwevana vadoodori utano kuti nharaunda dzinge dziine vana vanorumba vakagwinya vane utano hwakanaka.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda, kwaakone kudetsera vantu kuti vakone kuwaniswa utano hwakanaka, nekukone kuderedza matenda amweni anowanika kuburikidza ngekusaita utsanana hwakanaka.

Kuwaniswa kwemvura yakachena kwabatsira kuwaniswa kweutano mumantaraunda nemunyika dzeshe ngekuti vantu vakaone mvura yakachena vantowanawo hutano hwakanaka hwekurarama zvakanaka.

Vantu ventaraunda dzeshe vanosisa kuti vakone kuwaniswa utano ngekuti muntu weshe unosisa kuti ange ane utano hwakanaka eyikona kuone kurapwa kuzvibhehleya zviri pasinde naye.

Vanoona ngezve bazi rezveutano vanokone kuhamba akapfeke zvidxoko zvinobhuya ngezve matenda emunxondo ,kudetserwa kwawo kuantu, nekukone kuhambisa shoko rezvirwere zvenxondo.

Kurapwa kwendxondo kwakakosha yaambo mumantaraunda asi vantu vazhinji vemu ntaraunda avakoshesi utano hwendxondo vanondoti muntu unenge eipenga kuroyiwa.

Denda rinobata hlondo amunaa arizo kubaijairika kwemene muntu munhu anenge abatwa ngedenda rehlondo unosisa kuti vakone kudetsereka kuzvibhehleya

Kurapwa kwematenda amweni angadeyi eyibata vantu mundxondo, kunosise kuti varapwe ngevantu vanoziya kukone kuziya kunotangira denda remundxondo.

Anamai anosise kuende kuzvibhedhleya nevana kwavanondobetserwe ndiana mbuya mukoti. Kuti vana vanongwarirwa sei nekuti vana vanopuva chekurya chakadini kuti vakone kuita utano vakure vakagwinya.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokona kuunganidzana kuti vabhuire vantu ngenda yedenda rinokone kubata nxondo dzevantu nekuti rinokona kurapwa sei.

Ndau dzeshe dzinodetsere antu kana kunooneke zvibhedhleya kunosise kunge kwakaiswe zvikwangwani zvinokone kubhuya kuti iyi yaantaraunda yechibhehleya kunodetserwe vantu.

Ndau dzechibhedhleya dzinokone kudetsere antu pamatenda akasiyana siyana ngekuti antu anokone kuona ana mukoti otovadetsera kurapiwa kwematenda avanenge vanawo .

Ndau dzechibhedhleya dzinosise kunge dziine pekuradzikwa mubhedha yekuti vantu vanenge vane matenda anode kuti varambe veiningirwa ngemadhokodheya vanokone kuradzikwa kusvika vazopora.

Ndau yechibhedhleya ngekumweni kunodetserwa anthu anenge asiri kuite zvakanaka inosise kunge iri ndau yekuti yakahlamburuka yakachena yekuti vanthu vakone kuziya kuti matenda anoparadzirwa sei nekusaita utsanana hwakanaka.

Ndau dzimweni dzinodetsera vantu dzinenge dziri dzevanofundira anode kuzoita mishando ine chekuita nekudetsera vantu kuita madhokodheya. Unokona kuita anamukoti vanozodetsera vantu pachibhendhleya.

Ndau dzezvibhendleya dzinorapirwe antu dzinosise kunge dzakahlamburuka nguwa dzeshe. Pachibhendhleya panenge patori neantu anoshande zvekutsvaira nharaunda nemukati kuti vanhu vasabatwa ngematenda.

Ndau dzemakirinika nezvibhedhleya dzinosise kunge zviri pasinde ngentaraunda dzinogare antu kuti antu anenge asiri kuzwe zvakanaka anokone kutohamba eienda pachibhedhleya kuodetserwa.

Ana Mai anosise kuenda kuzvibhedhlera neana adodori kuti vakone kofundiswa ngemungwaririre evana vadodori kuti asabatwa ngematenda amweni anouraya ana anodori.

Ndau dzemakirinika indau dzinosise kugara dzakahlamburuka yaambo. Kuti vantu vakone kuone kuti kuchengetedzwa kwentaraunda nekugara ntaraunda dzakachena, kunokone kubetsera kurwisa matenda.

Mumakiriniki indau inooneka iine zvimitombo zvimutombo zvakasiyana-siyana inosise kungwarirwe pakanaka kuti zvisandomwaraukira peshe-peshe, zvinokone kuzokuvadze vantu vanenge veishandise mitombo iyona.

Ndau dzinorapirwe antu dzechibhedhleya, dzinosisounge dziine pekungwaririra mitombo, nepamweni kunokone kurapirwe antu nekuradzikwa mibhedha, veiramba veiongororwa ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera zvimweni zvikuru nezvidodori zvinokona kudetsera antu matenda akasiyana-siyana nekuti zvinenge zviri pasinde peantu anenge achida kudetserwa.

Makiriniki nezvebhedhleya zvikuru nezvidoko zvimweni zvinosise kunge zveshandise michina yechizvino zvino kukone kudetsera anhu akawanda muzuwa rimwe.

Ndau dzinorapirwe antu nezvibhehleya zvinosise kunge dziri ndau dzinenge dzakachena nguva dzeshe izvo zvinozozovise antu kuti utano hwemuntu huripautsanana hwake.

Ndau dzechibhedhlera dzinosisa kunge dziri ndau dzonokona kudetserwa vantu ngekurapwa zvakasiyana siyana zvinovarwadza munyama mawo zvinokona kunge ari matenda amweni anode........

Ndau dzepazvidhedhlera dzinokona kudetsera matenda akawanda maningi angadei nekuti zvinobhiiwa nekumweni kunenge kweidetserwa vantu vanenge veirwara ngemazino kana anobuda ropa.

Ntaraunda dzechibhedhleya, ntaraunda dzinogara dzakachena nguwa yega-yega, dzakanyorwazve zvikwangwani zvinobhuya kuti ino nekurukumbati rweino kunodetserwa zvakati, ino kunodetserwa zvakati.

Ndau dze zvi bhedhleya dzino kone dzeyi detsere vantu vaka wanda maningi vamweni vantu vanokone ku radzikwa pa chibhedhleya veikone kupuwa zvinova dzivirira kuma tenda amweni.

Ndau dzezvibhedhlera nendaa yematenda amweni anokone kupurika mumandaraunda dzinokone kunge dzaane antu akawandisa kudarika antu aanokona kudetsera pandau iyi.

Michina yechizvinozvino inoonekwe muzvibhehleya, yaakukone kuendeswa kuzvikora zvepadera-dera kuti vana vechifunda ngezvayo kuti pavanenge voozoite mishando iyona vanokona kuishandisa.

Ndau dzinofundira ana anenge eide kuzoite mishando yepachibhedhleya nekushanda neantu ehutano. Anosise kupuva zvikwanisiro zvekuri akone kuite tsvakurudzo dzavo. Pamweni eikona kutoonavo matenda kuti anorapwa sei.

Vana vanenge vei funda kufundire mishando yekuzoita ine chekuita ne bazi rezve utano vanosisa kufundira pa vanokona kuita tsvakurudzo veyi piwa michina ne zvimweni zvikwanisiro zvekuti vafundire ndizvo.

Amweni makurukota ezveutano anokone kubhuya ngendaa yematenda anenge ari mumantharaunda, kuti vanhu vanosise kuti vadetserwe, kuti muntu weshe akone kuone utano hwakanaka muntharaunda.

Vantu mumantaraunda vanokone kufundiswa ngendaa yezvitenda zvimweni kubva kuti vana vapuwe ruzivo pamusoro pezvirwere zvakadai ndiana shuramatongo kuti zvinobatsirwa sei nekuti zvinokone kudziirirwa sei.

Makurukota ezvebazi rezveutano anokone kukokorodzana kuunganidzana kuti vakone kubhuire mantaraunda kuti vanoite ekudini kana vechinge vawirwa ngematambudziko kuti varumbise vantu kuchibhedhlera

Kurwara ngechirwere cheshuga kunoda kuti muntu akone kurumba koodetserwa kuchibhedhleya. Ngekuti pamweni muntu unenge oozwa nyota kasikaperi nekurumba kuda koorasha mvura nekuzwa kuperezeka mwiiri, kakurutu muntu ngaaende kuchibhedhlera.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kutora vamweni vantu vanenge veiita basa rakamhoryoka yaamho kuti vakone kupiwa mibairo yekukone kuendeka kwehutano hwevantu kumakanyi.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vanosise kuti vaziiswe ngemitemo yavanosisa kuteedza veibata varwere nematenda amweni evanoshanda nawo mumantaraunda.

Kuwaniswa kwemikaka kuvana sikana zvidodori veikona kubhuirwa nevamweniwo vaskana vanenge veita mishando yepadera unokona kuvadetsera vasarumbira kuroorwa kana kuita mimba.

Ndau dzechibhedhleya dzinodetserwa vantu vanenge vasiri kuite zvakanaka, dzinosise kugara dzine movha dzinokone kurumbise vantu vanenge vasiri kuite zvakanaka nevanenge vakuwara kuchibhedhleya.

Ndau dzinodetserwa antu dzezvibhedhlera dzinosisa kunge dzeiwaniswa mvura yakachena yekushandisa nguwa dzeshe nekunge Paine movha inorumbisa Varwere kana korumba kotora mitombo imweni.

Ndau dzechibhehleya dzinosise kunge pamweni dzeikone kuve nezvimubhedha zvekuradzike vantu vanenge veide kubetserwa vane matenda anoda kuti vabetserwe ndidhokodheya nguva ngenguva.

Ndau yechibhedhleya indau inosisonge yakakura ine zvimhatso zvakawanda pamweni zvekuchengetera muchina yavanoshandisa mumweni mwekuhloiwa mumweni mwekurapira anhu nepekuti vanhu vaemere dhokodheya vakagara.

Ndau dzezvibhedhleya dzinokone kudetsera vantu vakawanda yaampho, asi panokone kunge paine vakuru vakhona vepachibhedhleya, vanokone kuoneswa kuti zviro zviri kuhambiswa kanjani.

Ndau dzechibhedhlera dzinooneka dzeikumane antu anobve kwakasiyana-siyana pandaraunda antu anosisa kuti akone kudetserwa ngenguwa ngekuti ashandi epachibhedhlera anenge akawandirwa yambo.

Michina imweni yechizvino-zvino yaakukone kushandiswa ngemadhogodheya inokone kuhloye mumapapu emuntu kuone kuti hamuna zvitenda here zvingangodeyi zveirwadze muntu.

Vantu veshe, pashi reshe vanosise kuyende kuzvibhedhleya kuti vakone koongororwa, vamweni vangadayi vari vechikuru, vanode kuhloyiwa kuwonekwa kuti nyama dzavo, dzichiri kuhambidzana zvakanaka ere neutano hwavo huwone kudzokedzana.

Anamai vanosise kuende nevana vavo nguva dzeshe-dzeshe kuzvibhedhleya. Vana vadoko vanodiva mwedzi ngemwedzi kuti vaone kutorwa uremu nekuonekwe kuti havana matenda arikuvabata ere, vaone kupuva mutombo.

Ana mukoti pachibhedhleya anokone kudetsera ngekuhamba muvantu vanenge vakaradzikwa veikone kuvabhuira ngekukone kumwe mitombo ngenguwa kuitira kuti vakone kupona pamatenda evanenge vanawo.

Ndau dzechibhedhleya, nemakiriniki, dzinosise kunge dzirindau dzinenge dzakabachena yambo, kuti vantu vanokone kuwuya veyashirwa veyikone kudetserwa pamatenda veyidzokere kumbatso vakagutsikana.

Zvibhedhlera zvimweni zvinenge zviri mumandaraunda zvinokone kudetserwa ngekupuwawo rubatsiro ngemabandhla amweni anenge ari kunze kwenyika anokone kuunze mari nemitombo inodetsera pazvibhedhlera.

Ndau ye chibhedhleya nendau dzinokona kudetsera anthu kurapa, dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka, dzakashambwa, dzakagezwa kwemene, kuti anthu asabata matenda pa chibhedhleya.

Ndau dzechibhehlera dzinokone kudetsera vantu vakasiyana siyana vanobve kundau dzakabasiyana yaambo zveiyenderana nematend avo vanokone kodetserwa veshe kuzvibhehleya.

Zvibhedhleya zvinodetsera antu akawanda kakurutu. Asi zvinokonawo kuti vanenge vakaradzikwemwo vanokone kubhuyirwa nguva yakuoneke ngehama dzavo kuti vakone kuzoziyawo kuti varikupona sei.

Ndau dzezvi bhedhleya dzinokone kurapa matenda akasiyana-siyana anosangana nevanhu, Saka dzinosisa kunge dzine mbatso rekurapira vantu dzakawanda.

Zvibhedhleya zvinosiyana siyana ngendaa yemabasa aanenge eiita apapo, zvimweni zvipatara zvikuwane zvekuti zvinenge zveitora vamweni vakorereke muma kiriniki.

Muntu ukanzwa nyama Yako ichiri kuita zvakanaka unofana kusungurwa kuti arumbe kuzvibhedhlera kwanokona kodetserwa kungava kupuwa mutombo wekumwwa kana kubaiwa jekiseni.

Hurumende dzinogona kubadetsera yaambo dzakabatana neamweni mapazi anodetsera ngekupe mare kuti vantu vakone kuwaniswe zvibhedhleya mumandaraunda mavo vasahamba kuretu koona kudetserwa ngekurapwa.

Vanamai vanenge vachabva kuzvibatsira kana kupiwa ana adodori anokona kudetserwa kupuwa mutombo imweni inodzoreredza nyama dzavo yekuti vakone kungwarira vana.

Ndau dzinodetserwerwa antu kumakiriniki kana kuzvibhedhlera indau dzinofana kunge dziri ndau dzakaneka yambo vantu vanoshandako vanodetserana kungwarira ndaraunda yakachena nguwa dzeshe.

Vantu vanoshanda nebazi rezvehutano, madhokodheya, anokone kuwunganidzana pamwe kuti vakone kubuirana ngematenda anenge echivashungurudza muzvibhedhleya.

Matenda amweni angadai ngekusahambise ngazi zvakanaka anode kuti muntu atakazese nyama dzake ngokurya zvineutano asabhema nekukone kusazvishungurudza nekusamwe doro.

Imweni zvezvirwere zvinorwadza muntu zvinenge zviri mumakodo kukuwara mugodo muntu unosise kuti arumbiswe kuchibhedhleya kuti andoongororwa makodo ake kuti aana matenda ere anokono kukuwadza.

Kurapwa kwematenda amweni angadayi ngegomarara kana mumwoyo kana matenda anorwadzira mungazi dzevantu kunosise kurambe muntu arikuchibhodhleya eikone kuongoroorwa ngemadhokodheya neipuwe mutombo.

Zvimweni zvinorwadza muntu unokona kusaziva kuti zviri kumurwadza chinyi ngekuti nyama pamweni dzinorwadzira mukati asi Antu anoramba eizwa kuremba muntu unosisa kuenda kuzvibhedhlera nguwa yese andoramba eiongororwa.

Matenda amweni anokone kuunganidza madhogodheya pamwepo. Kuti vaone kuise musoro pamwepo, kukone kurwisa matenda ameni anenge ari mumanharaunda mavo kuti vaone kubetsera antu.

Anamukoti vanoshanda pazvibhehleya vaakukone kudetserwawo ngemichina yechizvino-zvino kuongorora matenda anenge arimunyama dzevantu, kuti vakone kuvadetsera ngemitombo inonyaradza mwarwadzo.

Vantu veshe mumandaraunda vanosise kuenda kuzvibhedhleya kuti vandoongororwa matenda amweni anokuvadza nyama dzemukati kuti vantu vakone kudetsereka ngekurapwa kuchibhedhleya matenda iwona.

Muntu echikura zviyana nyama dzake dzinoitawo dzeiangire dzeirwadza zvakakosha kakurutu kubhuira vantu vechikuru kuti varambe veindoongororwa nyama dzawo kuchibhehleya.

Itsvo dzemuntu dzinokone kunge dzakabatwa ngedenda rinenge reitouraya itsvo kuti dzisakone kuzorashe tsvina. Muntu unoda kuti aende kuchibhedhleya kobetserwa ngemitombo inonasirise itsvo dzake.

Vantu mumandaraunda avasisi kuemera kuti muntu azoti bhozvoto kuti achakoni nekuhamba muntu unosise kuenda kuchibhedhlera eindohloiwa kuti ana matenda amweni anenge ari munyama dzavo ere.

Bazi rehurumende rinokone kugadzire mabandla amweni anoziise antu mumantaraunda kunyanyanyanya anamai ngenyaya yegomarara rechibereko iro ririkuuraya antu mumantaraunda.

Ku detserwa kwe vantu muma ndaraunda kuti vaoneke matenda amweni anenge ari munyama dzavo kukone kuende ko hloyiwa ndiana dhokoteya ku chibhedhleya kuti vaone ku detserwa pa matenda aya.

Vantu vazhinji nyama dzavo dzemukati avatongokoni kudzizwa kuti dziri kurwadziwa kunze kwekuti vazowata pashi. Zvakakosha kuti muntu aongororwe kuzvibhehleya nguwa dzeshe.

Vantu vanoona nezvebazi rezveutano nevamweni madhokodheya nevamweni vachiri kufundira vanokone kuwonesana kudetserana ngenyaya yematenda amweni ari munyama dzevantu kuti vokone kudetserwa sei.

Vanthu vanoshanda pachibhedhleya, vanokone kushanda kunenge kweiongororwe ngazi dzevanthu kuti vakone kudetsere vantu pamatenda evanenge vanawo, nekuvaronzera kuti anokone kurapwa sei.

Michina imweni inooneke pandau dzinoongororwe ngazi dzeantu memumweni munokone kuongororwe maphirizi amweni. Akubetsera vanengeviita mishando iyi kakurutu kuti zvivaitire nyore.

Ndawo dzemunohloyiwe ngazi nedzimweni nyama dzakasiyana siyana nemvura dzinobuda mumwiri dzevantu, inosise kuyite ndawo inogara dzakashambidzika nekuchena nguva dzese kuti zviro zvisasangana.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswa munonga meihloyiwe ngazi dzevantu. Yaakukone kudetsera vantu vanoshanda nayo kuti vakasire kuone matenda anenge eishungurudze vantu.

Mushando wevantu vanoite zvekuwongorore ngazi kana nyama dzimweni nemvura dzimweni nematenda akasiyana siyana vanokone kuite mushando wavo vechiite tsvakurudzo dzimweni dzinovadetsera.

Michina imweni yechizvino zvino inokone kushandiswa pazvibhekera nekuno ongororwa matenda yava kukone kudetsera kuti vantu vakasire kuoneka matenda ari kuva shungurudza.

Muchina imweni yechizvinozvino inoshandiswa nemadhokodheya nevanenge veihloya muzvibhehleya kuone matenda arimungazi dzevantu nekukone kugadzirwa kwemutombo imweni inobetsera vandu.

Kuwaniswa kwemichina yechizvino zvino mundau dzezvibhedhleya dzinoshandire vantu vanokone kuongorora matenda nekuongorora ngazi dzeantu zvinokone kudetsera mushando iwowo kuti uitwe ngemwazvo.

Michina yechizvino-zvino imweni inenge yakabatengwa nezvibhedhleya mare inodhura kakurutu. Yakukone kubetsera madhogodheya pavanenge veiite mishando yavo. Kuti vabetsereke yaambo ngekukone kubetsere vantu.

Ndau dzinoongorore ngazi, kana kuti edzi kana dzimweni mvura dzinobuda mumwiri mwemuntu ,dzinosisounge dziine zvidziyo zvinongwaririra, zvavanenge veida kushandisa.

Michina yechizvino zvino yakona kudetsera vantu zvavamenge veiiongorora matenda anenge sri mungazi memuntu vanokona kushandisa michina yechizvino zvino

Vantu mumantaraunda anamai neana vadodori. Vanosise kuti avaniswe kurapwa kweutano hwavo. Kuti nharaunda dzikone kunge dzisina matenda anouraya vantu.

Anamai vanenge vakadzitwara nevane vana vadodori vanosise kuende kuchibhedhleya kuti vandodetserwa nemadhokodheya nana mukoti kupuwe ruzivo rwekukona kuzvingwarira nekungwarira ana adodori.

Kurapwa kwevana nanamai kunode kuti madhodha akona ange aripoo eikone kudetsera kuzoona kuti ana mai neana arikutora mitombo yawo nemazvo ere.

Ana dhokodheya vanokone kuhambire mantaraunda kuti vandodetsera ana mai vanenge vakazvitakura nevana vadodori kuti vakone kuwaniswa utano hwakanaka nekudetserwa nemitombo inorapa matenda amweni.

Anababa nanamayi, veshe vanosise kufundiswa ngendaha dzekukone kubata kwemwana mudodori, kuti mwana namayi acho, vanokona kudetserwa seyi kuti asapararira matenda kumwana mudodori.

Ngozva inokona kudetserwa kuchibhedhleya nekufundiswa mabatirwo anoitwa mwana mudodori. Nekukona kuyamwisa kuti mwana ange ane utano hwakanaka.

Vanthu vanokone kudetserwa ngezvimweni zvinokone kuvadetsera zvakadai ngekupuwa zvinodetsera vakakuwara marenje kuti vakone kuhamba nekudzoredzana makodo pandau.

Michina imweni yechizvino zvino yakukone kudetsera madhokodheya Kuhloya muntu unenge akaradzikwa pachibhedhlera veiona kuti ari kupona zvakanaka ere veiona ngemitombo yavari kumupa.

Chibhokisi chimweni chinokona kutore zviro zvakadai ngemitombo nemabhandichi nezvimweni zvinokona kudetsera munhu paanenge akuwara asati aendeswe kuchibhehlera .

Michina imweni yechizvino-zvino yakukone kubetsera madhogodheya pavanenge vechite mishando yavo. Kuti vakone kuziye kuti muntu denda raanenge anaro rinokone kurapwa sei

Michina imweni yechizvino zvino yaakuone kudetsera vanohloye vanthu matenda nemadhokodheya kuti akone kudetsera vanthu nekuti vona mushando wavo uvaitire nyore.

Zvimichina zvimweni zvinokone kudetsera vantu vanenge varadzikwa pachibhedhlera vasiri kukone kufema zvakanaka vanokone kupiwa mweya unotengeswa kuti vakone kudetsereka.

Michina imweni yechizvinozvino yetinoona muzvibhehlera yakukone kudetsera kurapa kwematenda amweni nekuti vantu vanokone kutora sei mitombo ichivadetsera munyama dzavo.

Zvimichina zvemene zvechizvino zvino zvakukone kushandiswa muzvibhedhlera zvinokone kubetsere vantu pamatenda mamweni avanenge vanawo kuti vakone vakwanise kukasire kubetserwa pachibhedhlera.

Michina imweni yechizvino-zvino, inonge inaanadhokodheya panguwa dzeshe, pevanenge veihambira varwere vavo, dani izvi zvinokone kuvadetsera kuone matenda anenge ane munhu.

Zvimweni zvezvi michina zvino rape vantu pa chibhedhleya zvaku kone kudetsera madhokodheya pe vanenge vechiite mishando yavo kuti zviva itire nyore ku detserwa kwe vantu muma ndaraunda.

Zvimichina zvimweni zvakukone zvakudetsera vanege weishanda muzvibhedhleya kuti mushando wavo umbavaitira nyore pakurutu kuti akone kubetsera vantu vakawanda pazuva rimwe haro.

Kurapwa kwematenda amweni, kunosise kuti muntu ange akapfeka zvidxoko zvekuvhare nyara dzake. Nekukone kudzidziirira matenda amweni avanenge veibata muzvibhedhleya.

Michina imweni yechizvino zvino yakukona kushandiswa nemadhokodheeya muzvibhedhlera inokona kuvadetsera kuti vatori kwavariyo anokona kuona zvimweni zvine maringe nematenda avanonga eida kurapa.

Michina imweni yechizvino zvino inokone kushandiswa muzvibhedhlera inokone kudetsera pakurutu madhokodheya paanenge eiite mishando yawo yekudetsere vatenda vanenge vauya pachibhedhlera.

Zvimweni zvezvidziyo zvinokone kushandiswa pachibhedhleya zvinokone muntu kuti akone kuwedzerwe mweya waanenge eifema kuti akone kudetserwa paanenge akaradzikwa pachibhedhleya.

Imweni yemichina inokone kudetsera mumantaraunda mwezvibhedhleya, ngeyekuti vakone kushandisa michina yechizvino-zvino kurapa vantu vanenge vauya pazvibhedhleya.

Zvibhedhleya zvinosise kunge zviine zvimibhedha zvinokone kuradzikwe antu anenge eide kubetserwa eioneka pasinde pemadhogodheya. Kuti aradzikwe eikone kubetserwa eirapwa matenda aanenge anavo.

Zvimweni zvezvinoshandiswa kurapwa kweantu ngemadhokodheya anokone kutonyorera muntu unenge atori kumhatso kuti chakati nechakati ndicho chiri kumurwadza eikone kutenge mitombo.

Zvimweni zvevzi muchina zvidodori zvakadai ngezvigero imweni zvinokona kubaya baya kana kuhloya muntu unenge weivhiiwa nemadhokodheya kubvisa matenda anenge arimo mumwiri wemuntu.

Muchina imweni yechizvino zvino inoonekwa pazvibhedhlera inokona kuonekwa pazvibhedhlera nemadhokodheya pavanenge veita mishando yawo yekubatana nevana vadodori vanenge vasinganzwi zvakanaka.

Michina imweni yamechizvino zvino yakukome kushandiswa kuzvibhedhleya yakone kuite kuti mishando yemadhogodheya nana mukoti iite nyore yaambo nekuti matenda amweni akutooneka eidetserwa nemichina iyona.

Mitombo imweni inokone ku shandiswa ne michina yechi zvino zvino yei kone kuto detsere antu muma ndaraunda kuti vakone ku detserwa pa chibhedhleya nge michina inenge yei detsera madhokodheya.

Zvimweni zvezvimichina zvetinoona zveibetsera pachibhedhleya ,nezvinenge zveikone kungwarire makhadhi evantu, evanonyorerwe kuti muntu uri pamubhedha wakati, une chitenda chakati, unopuwa maphirizi akati, ngenguwa dzakati.

Zvigero zvinokone kushandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge veivhiya muntu kuti vakone kuona mukati mwake kuti vanomudetsera nekurapa ngemutoo uri.

Zvimweni zvezvi magaba nezvi ma bhodhleya zvino shandiswa pano hloyiwa matenda ne ngazi dze vantu zvino sise ku ngwarirwe pakanaka nge vanoziya mu shandisirwe we zvinoita wakona.

Michina imweni inokone kudetsera vantu vanenge veiita zvekuongorora matenda amweni nekungwarirwa kwemitombo yepachibhedhlera inosisa kunge iripo nguwa dzeshe yeibatwa ngevantu vakafundira.

Michina yechizvino zvino inokone kushandiswa muzvibhedhleya yakona kudetsera madhokodheya pevanenge veiite mishando yavo yekuhloye matenda akapambaukana ane vantu mumandaraunda.

Zvimweni zvezvigero zvinooneka zveidetsere madhokodheya pavanenge veivhiye muntu zvimweni ngezvekuvhiya zvimweni ngezvekubvisa nyama dzinenge dzakarwadziwa zvimweni zvechizokone kusina munhu.

Zvimweni zvezvi inoshandiswa pazvibhedhlera ngezvinodetsera kubairwe muntu mutombo unenge asingakoni kumwa mutombo uyani eyirwadziwa unokone kutorerwa jekiseni otorerwa mutombo otobairwa kuti aone kukasira kupona.

Imwe michina imweni inokone kushandiswa ngemadhogodheya kuhloya nzee dzeantu. Nzee idzi dzinokone kunzwe zvakanaka ere, kuti dzikone kupuva zvimichini zvinobetseredza pakuzwa.

Zvimweni zvezvimibhedha zvinoshandiswa kurapire vantu muzvibhedhleya, zvinokone kuiswe zvesimbi, zvinosimudze mirenje inenge yakakuwara ,kuti ione kurapwa.

Imweni yemichina inooneke kuzvibhehleya inokone kudetsera ana adodori anenge eirapwa muzvibhehleya kunyaradza marwadzo evanenge vanavo nekuone mipikicha yakasiyana -siyana.

Zvihlayo zvimweni zvinoshandiswa muzvibhedhlera zoshanda anenge ane mitezo yakaoma vanotaswa kuti vanogona kudetsereka kubva pandau imweni kuenda pamweni.

Mitombo imweni inokone kushandiswa ngaantu vanenge vane matenda akasiyana -siyana inokona kuuya iri pamupauko pemitombo yekumwa unenge usina shuga kuti usaona kukuwadza vamwe vanenge vasina shuga.

Mitombo imweni inokona kudetsera vantu vechizvino-zvino, inonyorerwa ndidhokodheya, kuti muntu unosise kumwe mutombo wakawanda sei pazuwa, kuti isamukuwadza.

Vantu vanokone kunge vaine zvimweni zvinokone kudetsere vantu vanenge veikone kubatwa ngekufemere kuretu kana kukorere kufema kwemene kunokone kudetserwa ngezviro zvinonge zvagara zvitoripo zvakanasirirwawo.

Mitombo imweni inoonekwe yechizvino-zvino yaakukone kuuya iripamupauko wekuti muntu unokone kudzodzera parikumurwadza eitozwe zvaakuite zvirinani.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kunge dziri ndau dzinongwarire mitombo zvakanaka kuti pasaoneke imweni yeinyunguruka kana kuzoshandiswa isikachashandi nechiro ngekusabata zvakanaka.

Mitombo inouya iri pamupauko yakasiyana-siyana inokone kubetsere vantu. Vantu vanokone kupuwa maphirizi avanomwa kuti mangwanani, masikati nemadeekoni veitorape zvitenda.

Mitombo yechizvino zvino yakone kudetsera vantu kumama ntaraunda pamatenda avanenge vanawo. Mitombo iyi yakanakira pakuti inonge yakatonyorwa nemazina ayo nezveino rapa, nekuti inotorwa iri minganayi.

Mitombo imweni inokone kudetsera vantuu kuti vaone kuona kuti chikafu chavanodyaa chiri kugaiwa zvomene here , nekuti chisakonzera matenda munyama dzevantu.

Mitombo imwei inokone kudetsera vantu ngeinenge yeiuya iri pamupauko wezvimvura-mvura zvinokone kuiswe mujekiseni zvobaire muntu otodetserwa padenda ranenge anaro.

Mitombo imweni inoshandiswa yechizvino zvino yaakukone kuuye iri pamupauko yezvimvura mvura zvinokone kuiswe mujekiseni , wobairwa muntu kuti akasire kudaira kumutombo

Mitombo imweni inopuwa ana adoodori vanenge veineseka ngechikosoro kuti vakone kuwata zvakanaka ngekuti vana vadoodori vanoneseka ngenguwa yekuwata kana vaine chikosoro.

Maphilizi amweni anoshandiswa ngeantu pakuderedza matenda amweni anosise kunge muntu akamanyorerwa kuchibhehleya. Haiwa kundoti paaonere muntu mutombo otomwa. Zvinoita kuti matenda asazotenda amweni maphilizi.

Mitombo imweni yechizvino zvino, yaakukone kubetsera wandu wanenge weihwetsura, wanenge wane mabesha anowanetsa, wanokone kubetserwa nemitombo iyona kuti asarambe eirwadziwa.

Mitombo imweni yechizvino zvino, yakukone kubetsera vantu kuti vakone kuwedzerwe ngazi iyo inenge irimumwiri mavo. Zvinokone kuderedzawo amweni matenda anokone kubate munhu.

Mitombo imweni inokona kunge yeibairwa mumajikiseni inokonazve kupuwa muntu kuti aiite zvekumwa ari maphirizi kune muntu unenge eikona hake kumwa kuti adetsereke pachitenda chanenge anacho.

Madhokodheya anokone kunyorere muntu mutombo zveienderana nedenda rananenge anaro unokone kunyorerwe kuti imweni yemitombo unomwa rimwe rimwe zveupenyu hwake hweshe kuti muntu akone kupona.

Mitimbo imweni yechizvino zvino inokone kushandiswa ngeantu kurapa matenda akasiyana-siyana. Inouya irimumapilizi anoiswa muchibhotoro kuti akone kungwaririka aripandau yaanenge akangwarirwa.

Mitombo imweni inosise kungwarirwe pakanaka yaambo, kakurutu munenge meitondorera kuti inoneke yeigara yakanaka isikapishwi nekukone kuzorashe mitombo yainenge inayo mukati mwemapirizi.

Mitombo inodetsera antu inouya ine mipauko yakasiyana siyana aingozi mitombo ndeyekumwa yega yega imweni mitombo inotonasirwa yeikona kudzodzerwa pane marwadzo muntu opora.

Kurapwa ngemitombo imweni vantu vanokone kupuwa mitombo yechizvino zvino inokone kupfapfaidzirwa mumiro yemuntu kuti dzikone kuvhurika muntu akone kufema zvakanaka yaamho.

Mitombo imweni inopuwe antu pamatenda evanenge vanawo, inokone kunyorerwa ndidhokodheya kuchibhedhleya muntu apedza otobhuirwe kuti mutombo uyu unomwiwe rimwe rimwe pazuwa.

Maphirizi amweni atinoona eipuwe vantu kuchibhedhleya anokone kudetsera matenda akadai ngeamweni anokone kukuwadza antu mumantaraunda.

Mitombo imweni yechizvino zvino yakukone kunasirwa ngemakambani amweni yekudetsera ana adodori marwadzo avanenge vanawo vanenge vachamwa mukaka kuti vaone kunyaradze marwadzo.

Munongwaririrwe mutombo, munosise kunge muri mundau dzekuti amupindi mvurapi kana kuchaya zuwa. Mitombo inodikanwa kuti ingwaririke pakanaka kuti vantu vakone kuzoyimwa, kana kuyifukira yakanaka.

Amweni mapilisi anooneka echipuwa vantu muzvibhedhlera anokone kudetsereka kuti vaone kurya kwakakwana kunenge kuri muma pirizi zvinodetsera kungwizira kwevantu.

Mitombo imweni inonasirirwe ana adodori, inokone kuwanda kuti ikone kudetsere mwiri dzawo kuti isabatwe ngematenda akasiyana siyana anobate amweni.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokone kushandiswa ngeanthu anenge anendxondo dzisina kunyatsogadzikana zvakanaka kana kuti anenge ane zvinenge zveiashungurudza, inokone kudetsera veipuwe maphilizi.

Mitombo imweni yechizvino-zvino, inokone kushandiswa ngeantu anenge echiita mingokwe, unokwanise kujorere mitombo yeanenge akanyorerwawo rutungo rweitopera.

Vantu vanenge vakaradzikwa muchibhedhleya veide kudetserwa pamatenda avanenge vanawo ngemadhokodheya vanokone kupuwe chekurya nemutombo kubudikidza ngekubairwa.

Imweni yechizvino zvino inokone kupuwa muntu, inokone kunyorerwa ndidhokodheya kuti mutombo uyu wemapirizi unomwiwa rimwe mangwanani rimwe masikati rimwe madekoni.

Mitombo yeshe inokone kuoneke kunotengeswe mitombo. Kubva kuneyeana adoodori kubva neyezvinorwadza antu akuru kana amweni abve zera neantu atochembera.

Vantu vanoite zvemitambo zvingadai ngekurumba vanokone kubairwe amweni majekiseni, anoita kuti vakone kuite mabasa avo nemazvo.

Mitombo imweni inokone kudetsera ana mai kuti vape vana vanenge vaeishatirwa ngechikhosoro kana kuita besha kuti vaone kumwa madeikoni vovata kuti vaone kudzorora.

Mazuva amweni anoiswa pasinde kuti vantu vakone kukokorodzana kupemberera matenda amweni angadai ngekuziise vantu ngendaa yematenda emundxondo.

Imweni yendau inokone kudetsera antu anenga aine kurwara kwendxondo Kana kubatikana kwemundxondo anokone kibhuya neantu anenge akazvifundira kudetsere ndxondo dzaantu.

Vano ona ngebazi rezve utano vano kone kutore movha dzimweni ku enda muma ndaraunda ko ziisa vantu neku detsera antu vanenge vaka remerwa ne ndxondo kuti vaone ku detsereka.

Kurapwa kweana adodori kunosiswe kuitwe ngemadhogodheya akafundire zvona zvekurapa zvevana vadodori. Nekukone kuti vana vanongwarirwa sei nematenda avo.

Ana mai vanosisa kuenda kuzvibhehlera nguwa dzeshe kuti vasatapurire vana vadodori matenda angadai ari zveshura matongo kugona kudzivirira kuti vandu vasabatwa nezvirwere izvona vari vana vadodori .

Vana vechikora vanokone kufundiswa kuyambuka pato kuti pasaoneke veikuwara nekurumba nekuti vaone kidetsereka ngeruzivo rwekukone kuzvingwarira utano hwavo ana adoko.

Vana vadodori kupona kwavo hunge vakathakazeka nyama dzavo kuti vakone kutamba nendxondo dzavo dziri pamwepo vaone kurapwa vakagwinya veishekerera veidakara.

Kufunda kwevana adodori vanokone kufundiswa ngekuone zviro zvekubata zvinokone kuvabetsera pamweni nendxondo dzavo ngekuti vagone kugara vakadakara nguva dzeshe vasabatwa vasabatwa ngematenda pamweni.

Kurapwa kweana adoodori kunode kuti varapwe ngemadhogodheya akadzidzire mushando wekukone kushanda nevana vadoodori nekurapiwa kwavo nekukone kuziya matenda evana vadoodori.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kuhambira nekukokoredze vantu mumantaraunda kukone kuvabhira nekungwarirwa nekukone kuwaniswa kweutano kwevana adodori.

Zvimweni zvezvimabhasikoro zvonasirwa mazuva anaa zvinokone kudetsera ana adoodori anenge anemitezo isikakoni kuhamba zvakanaka. Anokone kupuwe chibhasikoro chekuhamba ndicho, eitopfanya kuti chiende kwaanoda.

Ana adodori anosise kuwaniswa kudetserwa ngemadhogodheya akafundira ngezvevana adodori kukone kuziya matenda anobata adodori nekurapwa kwavo.

Vebazi rezveutano vanokone kuhambira mumantaraunda veikone kupa vana nechenjedzo, neziiso kuti, kuna anamai kuti ana anosise kupuwa kurya kune utano kunoaka mwiiri yavo.

Vana vechikora vanokona kudetserwa ngekupuwe chekurya chinokone kurape mwiri yavo nekuti vakone kukura vakagwinya vaine utano hwakanaka veirye kurya kunodziya, kunonaka.

Imweni yemitambo inokona kuitwa ngaana adori dori kuti vasabatwa ngematenda, kuchovhwa kwemabhasikora vechiite makwikwi nevamweni vavo.

Ana mai anosise kupuva ruzivo muchibhedhleya ngendaa yekukone kubetserwa kweana adodori. Ana adodori anongwarirwa sei kutano hwavo nezvekurya.

Kurapwa neana adodori kunokone kubata ndxondo dzavo ngekuti munoitiswe mitambo yekuona kuti vana varikuenderana ere nezera ravo. Vakapuwa mutambo imweni vanokona ere kutamba neamweni.

Vanoshanda pachibhehlera vanosise kuti vafundiswe ngendaa yeimweni michini yavanenge vavhishanda nayo vakone kuishandisa nemwazvo yeikona kuvadetsera.

Vantu vanoona ngebazi rezveutano vamweni vanokone kuenda mumandaraunda veikone kubhuyire vantu maringe ngezvematenda anobata vantu maningi nekuti anokone kurapwa sei.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vanokone kuunganidza nawo, veibhuirana pamweni ngendaa yematenda evanosangana nawo mumantharaunda, nekuti vanokone kudetsera sei vanthu vanenga vauya ku chibhedhleya?

Kungwarwa kwengazi pachibhedhleya kunosise kuiswe muzvikwama zvinokone kuingwarira kuti isagwamba ikone kuzoshanda kudetsera antu anenge ane matenda kana anenge arasha ropa zvakaipisisa kuti aone kuwedzerwa ngazi.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano, vanoite mishando yakasiyana-siyana, nemadhokodheya akhona. Umwe naumwe unonga eishande rake. Kune madhokodheya anoona nezvemakanda evantu chete.

Vantu vanoite zvekushanda muchibhehleya kana kushanda neutano hweanhu antu anofana kunge akafundire kufanda eibaire antu nekukone kunge ari antu akavhurike ndxondo anobaziye zvanoita yambo.

Anamukoti vanokone kuunganidzana pandau dzimweni ,kuti vakone kubhiirana ngendaa yematenda anenge eitenderera pantaraunda dzavo, nekuti vantu vanenge veidetserwepo vanokone kudetserwa sei pamatenda.

Madhokoteya amweni epachibhedhlera nge anodetsera vantu anenge anemitezo yakakuwara kuti ikone kudzokedzana vaone kuzohamba zve patsva nekuvaitisa zvekutakazesa nyama dzavo.

Muchibhedhleya munoshande anhu anoite mushando yakasiyana yaampo amweni madhokodheya amweni ndiana mukoti asi anhu iwona anoite mushando wekubetsera na vatenda.

Michina imweni yepachibhedhlera inokona kushandiswa nemadhokodheya akafundira kushandisa michina iyona yechizvino zvino kuti aone kudetsera antu.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosisounge dziine muntu unotengese mitombo, asindori munhunje asi muntu akafundire zvemitombo nekukone kushandiswa kwayo, une chitambi chazvona.

Muntu unoende kuchibhedhleya unosisakuti adetserwe ngeumweni wake kuti paanenge ode kuzomwa mutombo azomurangaridza nekumucherechedzesa kuti wamwa ere kuti akone kugwinya.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vanoshanda mishando yakasiyana-siyana yekuti vamwe navamwe vanenge veishandira ndau yavo yakasiyanawo nevamweni asi veitodetserana.

Vantu vanokone kushanda mishando yakasiyana siyana zveienderana nekuti muntu anenge akafundira zvipi pachikora chake chepadera dera kuti azoita mushando iwona.

Vantu vanotengese mitombo vanenge veiite kutudziro yekuti vantu vasangoti pavaonera mutombo vomwa vasina kuinyorerwa nekuti inorape chiinyi yeimwiwa kanganai.

Vantu vanenge vakaradzikwa pazvibhedhleya vanokone kuonekwa ndiana mukoti veivaona kuti varikugwinya ere nyama dzavo nekuti mitombo yavarikutora irikuchinja ere.

Ndau dzinotengese mitombo kuvantu dzinosise kunge dziri ndau dzakaongororwa ngebazi rezveutano kuti havatengesi mitombo inokuwadza vantu here nekuti vantu vari kuitengesa vane zvitambi here.

Ndau dzinotengese mitombo dzinokona kutengesawo nezvekudzorwa, nezvekushandiswa zveana adoodori, zvinokona kudetsera vanthu mumantharaunda vatori pasinde nepazvinotengeswa.

Ndao dzinotengese mitombo dzinokone kuende kuntaraunta dzimweni dzinenge dziine vantu vekuti vanenge veitengesawo zvimweni kuti vakone kunge varipasinde nevantu vavanotengesera mitombo .

Ndau dzinotengese mitombo, dzinosise kunge dzirindau dziripasinde nevantu uyezveve vanokone kutora mitombo yakasiyana-siyana yevanoda kunenge kuri kuda kudetsere matenda muntaraunda.

Vanthu vanoshanda kubazi rinonga reiwona ngezvemitombo, kunenge kutori nevakuru vakhona vanenge veipa zvitambi kuvanthu ,vanokone kunge vakasisira kutengese mitombo.

Kungwarirwa kwemitombo kweinotengeserwa kunosisa kutora mupauko ngekuti vantu vanoise mutombo mumakabhadhi munenge musikapindi zuwa kana kuona mweizopinda mvura iyo inikona kushaishire mutombo kushanda kwawo.

Nfau dzinotengese mitombo adzindotori mitombo yeshe yeshe kubva kuvanhu vasingazii nekunasirwa kwemitombo vanotengese mitombo vanotore mitombo yakaongororwa inozikanwa kuti inoshande chiini.

Ndau dzinotengeserwa mutombo dzinosise kunge dzirimudhuze neandu kuti vantu vakone kubetsereka ngekuone mutombo iripasinde navo mundaraunda dzavo.

Mitombo yakasiyana siyana inooneke munotengeswe mitombo inosise kuti ikone kudetsera matenda akasiyana siyana zveienderana ngekuti muntu une denda rakadini.

Ndau dzinotengese mitombo adzisisi kuende kuretu nentharaundapi nekuti vanthu vanenge veide kutidetsereka ngekutenge mitombo yematenda avanenge vanao muntharaunda pazuva ngezuva.

Ndau dzino tengeswe mitombo dzino sisa kunge dziri mu mandaraunda muno gara anhu kuti pamweni apo vantu pa vanenge va nyorerwe mitombo nema dhokodheya uno kone kurumba kotenga.

Mitombo inosise kungwaririrwe mumakabhadhi makanaka musikapindi mvura musikachaizve zuwa ngekuti pamweni inokona kushaishika inogadzire mitombo ikasazoshande mumwiiri mwedu zvakanaka.

Mitombo inosisa kungwarirwa mundau dzakadzima dzisina chiedza chakanyanya kana zuwa rinochayemwo kuitire kuti igare yakangwaririka mitombo yayo kuti vantu vamwe yakanaka.

Mitombo peinotengeserwa inosise kunge yakangwarirwa pakanaka peisongachayiwi ngezuwa ngekuti pamweni ikachayiwa ngezuwa inokone kushata yozokorere kurapa.

Kunotengeswe mitombo inosise kunge yakarongedzwa ngendau zveienderana nemushandisirwe wayo nemurapire wayo wematenda anenge akatekeshera muntaraunda yeshe vantu vaone kurapiwa.

Ndau dzinooneke mutombo dzinenge dzeitengesere mutombo mumantaraundafsinosise kunge dziri pasinde nepanogare antu kuti antu einge adetserwe pachibhdhlera anokone kurumbepo kotenga.

Ndau dzinotengese mitombo mumantharaunda, dzinosisounge dziri pasinde nezvimweniwo zvitoro. Muntu akahamba eitenge zvimweni ,unokone kufunge mitombo yake, ototenga oende kumphatso.

Ndau dzinotengeswere mitombo dzinosise kunge dzine mitombo yeshe inokone kudetsera munhu kuti akasvikepo akwanise kubva anechaanenge anacho chinokone komudetsera padenda raanenge anaro.

Vantu vanoone ngezve bazi rwutano vanokoñe kuhamba mumantaraunda beikone kubhúire vantu ngendaa yematénda avanosangana nawo mumantaràunda nekuti anokone kúdetserwa kudziirirwa uye kurapwà kwawo.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kubhuire vantu ngendaa yematenda akatekeshera. Nekuti anokone kudzirirwa uye kurapwa sei mumantaraunda.

Vantu vebandika rinoita ngezvehutano vanokona kuhamba manharaunda vakatsigirwa ngaamweni mapazi vehurumende kana akazviemera veikusha shoko rezveutano neantu.

Nharaunda dzinokona kujeka nekukona kuva nehutano kuburikidza nebanhla rezvehutano rinokona kuhamba mumandaraunda reibhuira antu kudzivirirwa kwematenda anoshungurudza antu mumandaraunda.

Vantu vanoona ngezvebazi rehutano vakukone kuhambire vantu mumantaraunda kuti vandokushe shoko rematenda amweni anonge ari mumantaraunda. Kuti anodzirirwe sei nekukone kubetserwa sei muzvibhedhlera.

Bandika rinoona ngezveutano hwevantu, rakukonewo kuhamba mumantaraunda reiunganidze vantu kuvabhuyira ngenyaya yematenda anokone kubata vantu asi eyikone kudzivirirwazve nekorapwa kuzvibhedhlera.

Vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kokaka matende ekuti pamweni veihambira mumantaraunda akasiyana siyana veivabhuyira ngezvekurapwa kwematenda evanosangana nawo mumantaraunda.

Bazi rezveutano rinokone gadzire mazuwa ekukone kuenda mumandaraunda eindo bhiire antu ngendaya yematenda akatekeshera mumandaraunda nekuti anokone rapwa sei.

Michina imweni yakukone kudetsera madhokodheya kuhloya mundani mwemuntu kuti munenge mune mapundu arimwo kana kuti chimwana kuti muntu aone kudetsereka.

Vana vechisikana kakurutu vanosise kufundiswa ngendaa yekukone kuzvingwarira kugone kuronga mhuri, kugone kuzvidziirira pamatenda amweni anobatire pabonde nguwa dzeshe.

Vana mai vemuntaraunda vanokone kuenda kuchibhehleya kwavanondodetserwa kurongwa kwemhuri nekupuwa mapilizi ekudzivirire kubate pamuviri veikone kumwa mapilizi aya zuwa ngezuwa.

Kungwarirwa kweana adodori kunosise kufundiswa anamai akona kuti vakone kuronge mhuri. Kuitira kuti vakone kungwarire vana kuvadzivirira kumatenda amweni angabata vana vadodori.

Vana vadodori vanosisa kuwaniswa chekurya chakakwana. Anamai akhona eikona kupuwa ruzivo rwekukona kuronga mhuri, nekudziirira matenda amweni epabonde, anokone kubatira kuana adodori.

Anamai akazvitakura anokone kufundiswa kuzvibhedhlera kuti vanokone kungwarira sei mhuri dzavo nekukone kurya zviro zvineutano zvinokone kuake muiri wemwana achindori mundani.

Anamai aneana adodori anosise kufundiswa ngekubatwa kweana adodori nekukona kurongwa kwemhuri. Kuti vantu vakone kuziya kubatwa kwevana vadodori.

Ndombi dzino hambe mu ndaraunda pamweni dzeyi tengese bonde dzino sise kuziiswa ngeku kone uye kuzvi ngwarira kana ku zvichengetedza pa matenda ano batira pabonde.

Ntombi dziri mumandaraunda dzinosisa kuti dzifundiswe ngendaa yezveutano wavo pakurutu kuronga ngemhuri nekukone kuzvidzivirira nekuzvingwarira pamatenda epabonde.

Ndombi dzinosise kuziviswa ngenda yeutano hwawo kuti vanokone kuzvingwarira sei pamatenda anokone kuvabata epabonde nekukone kuzvidzivirira nekuite zvekuronge mhuri.

Vantu vanokone kuziiswa ngezveutano hwavo ngekukone kuhamba veiemba veibhuire mundaraunda kuti vantu vanokone kudetserwa kuzvibhedhleya nekurapwa nekupuwe utano.

Vantu vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kubhuire umweni ngendaa yekukone kudzibata nekudzingwarira nekukone kushandise zvimweni zvinodzivirira pabonde kuti antu asabatwa ngematenda

Michina yechizvinozvino yakukone kudetsera vantu kuti vakone kurapaiwa zvakanaka, imweni inokone kurapa madzimai anenge akazvitakura anokone kuwaniswe ruziyo ngemadhokodheya.

Vantu vanoite zvemitambo yakasiyana siyana ingadai ngekurumba kana kutamba yebhora, vanosise kuite zvinoxatazesa nyama dzawo kuti vasazokuara pavanenge veiita mitambo.

Vantu vanoita mitambo imweni ingadai ngekurumba kana kuita mitambo yebhora vane zvavanosisa kugara nazvo zvingadai ngemabhandiji nemitombo imweni yekudzodzera mavanenge veikuvara nguva nenguva

Zvimweni zvezvigonko zvinotengeswa zvinopfekwa nevantu vanoita zvekurumba kudzivirira madhoyo awk asakuwara nekuti vaone kurumba zvakanaka vasina kutkura kukuwara.

Ndau yechibhedhlera inosise kunge yeikone kudetserawo vantu vanoite zvekurumba nevanoita zvemitambo kuti vakone kunge vaine ndau dzavo dzavanokone kudetserwa kurapwa nemichina inovarapa.

Muntu unenge akuvara uno kone kuiswe simbi ino inokone ku mubetsera murenje wake kuti ukone ku dzokesana mugodo ngekuti mitombo imweni inogona kusa svika mugodo rake asi inenge yeida kuti zvi dzokedzane aone kuzo petuka korumba.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vakabatana nemachechi vanokona kudetserana kufundisa ana adodori ngendaa yemitambo inokona kuva detsera kuvhura ndxondo dzavo.

Vantu vanenge vakakuvara vanoita zvemitambo vanokone kudetserwa ngekupuwa mirenje imweni inokone kudzokedzana makodo pandau kana imweni mirenje yekuti varumbe ndiyona.

Vantu mumantaraunda vanoite zvekurumba nekuthakazesa nyama, nekutambiwa kwemitambo yakasiyana-siyana, vanosise kuramba veite zvekuthakazesa nyama dzavo ,kuti vasakase kukuwara, pavanenge voite mitambo.

Zvimweni zvezvinodetsera vantu vanenge vaine mitezo inenge yakaguka kuvadetsera kuhamba inokone kupuwe kuchibhedhleya kana kunotengeswe mitombo muntu otodetsereka.

Zvimweni zvimichina zvinokone kudetsera muntu unenge akuwara vantu vanenge vechiite zvekurumba kuti vasakuwara madhoyo avo pamweni nemakodo avo vanokone kudetsereka.

Zvimichina zvimweni zvinodetsera madhokodheya kuti vakone kuona vantu vanenge veirumba peyana kuti mwoyo yavo ichiri kumbise ngazi zvakanaka ere ngekuti mwiri yawo iri pakanaka ere.

Michina yechizvino zvino imweni unokone kupfekerwa pamuoko yaakukone kudetsera vantu kuti vakone kudziongorora vatori kumhatso veibhuya nemadhokodheya vatori kuretu nawo veivadetsera ngezvekuita.

Michina yechizvino zvino yakukone kudetsera panenge peirapirwe vantu kumphatso. Madhokodheya akukona kutoteerera varwere vavo vamweni vechitoona kuti vari kupona nekutora mitombo zvakanaka ere vari kumakanyi.

Michina imweni yechizvino-zvino yaakukona kudetsera anthu pevanenge vari kumphatso, kuti matenda amweni akukone kuoneka ngemadhokodheya eitodetserwa vanthu vari kumphatso veibhuirwa zvekuita.

Michina yechizvino zvino yaakukone kudetserao vanthu pavanenge vechikone kudetserwa ngemadhokodheya anenge atori kure nao eikone kuongorora kuti varwere vavo vari kupona zvakanaka ere.

Michina yechizvino zvino yaakukone kudetsera madhokodheya pachibhedhleya kuti vakone kuziya kuti vahloya vantu vanganai pazuwa nekuti vantu vavadetsera vane matenda akadini kuitira kuzoterera varwere.

Michina yechi zvino zvino ya kukone ku shandiswa ku detsera madhokodheya pa vanenge vei rapa amweni matenda kune vamweni ana ma zvikokota ano kona ku detsera pa zvibhedhleya ku rapwa kwe vantu vatori kuretu.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumantaraunda zvinokone kudetsere vantu pakurapwe kwematenda anenge akatekeshera mumantaraunda mavo zvochide ana sekuru anoziye mitombo iyona.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke munharaunda zvinokona kushandiswa kuite mitombo yechindau inokona kubatsere vantu pamatenda amweni anenge eivashungurudza mumanharaunda.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda medu zvinokone kudetsera antu yaambo, kuti akone kurapwa pamatenda evanenge vanawo, kuti vaone kudetsereka muntaraunda dzavo.

Zvimweni zvezvi kwenzi zvetinoona muma nharaunda zvinokone kudetsera kurapwa kwematenda amweni anenge ari muma nharaunda vantu veitokona kudetsereka nekupona vasika bhadhari mare.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona murukumbati rwembatso vantu havangatoziyi kuti zvinenge zveishandei, asi kune vanoziya mitombo yeChindau, vanokone kuziya kuti uyu ngewekurape musoro kana mundani.

Zvimweni zvimakwenzi zviri mumhanharaunda medu zvinokone kunakise ntaraunda ngekubudise maruwa akanaka yambo azvishandi kunasira ntaraunda zvega zvinoganazve kushanda kurapa matenda arimumantaraunda

Zvimakwenzi zvimweni zvatinoona mumantaraunda zvinokuna kubetsera kurapwa kwematenda. Vantu vanozviziya zvimakwenzi zvinokone kutore zvimashakani ototwira muntu kana kumutsengera votopona.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka muntaraunda zvinokone kushandiswe mashakani akhona akakaiwa anokone kokwatiswa mumvura muntu otonatira otobetserwa pamatenda aanenge anawo.

Mitombo imweni yemuchindau inooneke muzvimakwenzi nezvimaruva zvirimumantaraunda zvinokone kudetsera antu kuti akone kurapwa matenda amweni avanenge vanawo mumantaraunda.

Zvi mimbiti zvimweni zviri muma ndaraunda zvino kone ku detsera paku nasirwa kwe mitombo yechi ndau vei shandisa mashakani makanda kana nzinde dze zvimbiti ku gadzire mitombo.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvatinoona mumanharaunda zvinondozvimerera zvega zvimweni zvinemunzwa zvinokone kutorwa zveikatchwakatchwa kukone kuiswe mumvura wotopuwa munhu kudetsera matenda anenge anawo.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke mumantaraunda zvinokone kudetsera vantu ventaraunda yona iyoyo kuti vakakone kuzviziya, kuti zvinoshanda pakurapwa kwematenda amweni anenge eishungurudza vantu.

Zvimashango zvimweni zviri mumantaraunda zvinooneka ungatee hazvinda ndaa maningi asi zvinokone kudetsera vantu pamatenda avanenge veirwisana nawo mumantaraunda. Veibudikidza neantu anoziye mitombo kuti mutombo uyu unorapa marenje kana ngewemundani.

Mitombo imweni yekusuke mukanwa nemazino inokone kushandiswe gawakawa kuinasira. Itori mitombo yechiNdau asi yakukone kuiswe munoingwarira kuti ipuwe vantu yakangwaririke zvakanaka.

Zvimakwenzi zviri mumandaraunda zvinokone kubetsera vandu nevamweni kuti vapone kurapa matenda amweni avenge vanayo vasina kumbobvisa mari oto kuma zvimashango otodetsereka.

Mitombo imweni yechindau karetu vantu vaingotora vasikazii kuti wawandisa ere zvimweni zvaizotouraya vantu. Hino mazuwa anaa yaakutonasirwawo kunge mitombo yechingezi.

Mitombo yechindau inowanika mumantaraunda yaakukone kuongororwe ngevebazi rezveutano, kuti inokone kumbodetsera matenda akaita ekudini, nekuti ipuwe vantu isikazovaurayi.

Mitombo imweni yekudhaya kwedu yechinyakare yakukona kushandiswa nemakambani amweni kuti inasirwe kuita mitombo yechizvino zvino inokona kuzodetsera antu nematenda akasiyana-siyana.

Zvimakwenzi zvemene zvinooneke mumantaraunda zvinokone kudetsera vantu kurapwa kwematenda anenge ari mumantaraunda veiburikidza ngevantu vanoziya kushandiswa kwemitombo yechindau.

Imweni mitombo yechintau yakukone kunasirwa nemakambani mamweni anokone kuitora inonasire kuti iwoneke ichishandiswa iripandau poo nekuzikanwa kuti dzine mitombo yakaita muwandirei .

Mitombo imweni yechindau yakukone kutorimwa kuti ioneke yeidetsera vantu vakawanda ngenguwa dodori ngekuti anamazvikokota vakukone kutoingorora mushandisirwe wayo.

Zvirimwa zvimweni zvakurimwa pandau yakakura yamho zvinokone kushandiswe kuite mitombo yechindau iyo inokone kudetsera vanhu mumanharaunda pamatenda avanenge vanawo.

Mitombo wechibhoyi unonakira pakuti unondopinda mushango wondokwara wondouya wondotsengera mwana womwa wapedza kutsengera mwana utomira nekuhudha, manyoka emwana anonyarara.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka muntharaunda dzedu, zvinokone kudetserahe mukurapwa kwematenda. Azvibhuyi kuti munthu akashandisa mitombo yechindau aachaendi kuzvibhedhleya, unokona kushandisa zveshe zveitomuitire zvakanaka.

Kuwaniswa kwemitombo imweni inobve mumantaraunda ingadai ngezvimidzi, mashakani kana kuti zvimweni zvinokone kushandiswe maruwa kurape antu anenge ane matenda.

Imweni yemitombo yechiNdau inokone kushandiswa nzinde dzakona kuise mumvura yotomera muntu eitomwe mutombo mbichana-mbichana eitorapwe matenda aanenge anawo.

Mitombo imweni inokone kushandiswa zviro zvinobve muntaraunda zvingadai nemitombo yechikare yakukone kunasirwa kuti ikone kutorwa iri mumipauko inokone kuzikana kuti muntu watore mitombi yakawanda sei.

Mitombo inonasirwa nezvimakwenzi zvechinyakare chedu, yakukone kutorwa ngemakhampani, amweni anokone kunasire mitombo kuti ikone kuzikanwa kuti inemupawuko newuhwandu hwakadini payinenge imwiwa nemunhu.

Zvima kwenzi zvimweni zvinoonekwa mumandaraunda zvinokona kushandiswa pakurapwa kwematenda zvimweni zvingadai sekurapwa kwemushani inokona kukwatiswa nemvura muntu wotofukira wotopona padenda rebesha.

Kurapwa kwematenda amweni angadeyi arimumakanda evantu, vanokone kushandisa mitombo yechikare, yakukone kugadzirwa ngemakhampani amweni kuti ite yechizvino zvino inokone kuzorwa pamakanda evantu.

Zvimweni zvemitombo yechindau, inokone kupa vantu kuti vakone kupuwa zvekuti vagwinye nguwa yeshe vetide kuyite mishando yavo. Irimitombo yechindau inokone kudetsera.

Mitombo imweni yechindau yakukone kunasirwa nemakambani amweni anonasire mitombo kuti iite unga yechizvino zvino yeikone kumwiwa yeikone kuzikananwa mutombo urimwo.

Imweni yemitombo yechindau yakukone kutogadzirwa kuti iite mitombo inokone kutora yakatonyorwa kuti umwu uyu unodetsera chakati, uyu unodetsera chakati, veidetserw nevantu vanoyiziya mitombo iyoyo.

Mitombo imweni yechikare yechindau yakukone kudetsera kunasirwe kuti iite mitombo yechizvino zvino inokone kudetsera kugenzwa kwevhudzi revantu vhudzi rinenge rine.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokone kunasirwa nemitombo yekudhaya kuti ikone kushandiswa kurapa matenda amweni anevantu mumantaraunda kuti vantu vakone kudetsereka, vave neutano hwakanaka.

Zvimakwenzi zvimweni zvatinoona mumandaraunda zvinokone kudetsera kurapwa kweamweni matenda ari mumandaraunda meantu zvoburikidza nana sekuru nana mbuya vanoziva mutombo iyona.

Mitombo imweni yetinoona hedu mumandaraunda yaakukonekutorwa nge amweni makambani anokone kuigadzira kuite mitombo inokone kumwiwa yeikwatiswa

Mitombo imweni yechindau inooneka muzvimakwenzi inoda chete vantu vanotongoiziya kuziya kuti chikwenzi chinechi chinorape musoro, chikwenzi chinechi ngechemundani chimweni ngechegotsorwa zveidaro.

Zvimweni zvezvinooneka muma ndaraunda zvakadai ngemabhanana nenzungu neimweni miti inokone kushandiswa kuite mitombo yechindau inotorapa matenda amweni.

Tine imweni yemakwenzi yatinoona mumandaraunda mwedu inokone kudetsera matendaa amweni anobata vantu kuti vakone kurapwa nemitombo yechindau veitopona pamatenda avo.

Mitombo imweni ,inonasirwe yechinyakare, yaakukone kunasirwa kuite mapiritsi agone kudetsera ngxondo dzeantu kuti antu vagare vakaningirika nekungwarira kuti egone kuita zvaangeite muntaraunda .

Mitombo ye chinyakare chedu yakukonawo ku nasirwa ne makambani amweni kuti iite mapirisi anokone kuto mwiwa nge antu eito rapa matenda amweni ano detsera antu.

Mitombo imweni ye chindau inga kone kugadzirwa nge mashakani ma mweni kuti itoita kunge mitombo yechi zvino zvino yei kone kudetsera kugadzire makanda e antu.

Zvimakwenzi zvetinoona mumandaraunda zvibaari zvidoko yaambo kune muntu usikazviziyi kuti zvinoshandei asi kune antu anoziye mitombo anokone kutore mashakani otodzodzera muviri otopona.

Zvimakwenzi zvimweni nezvimimbiti zvinoonekwa muma ntaraunda medu, zvinokona kudetsera kakurutu vantu vanenge veirarama nematenda amweni avanokone kubayirwe zvimiti izvona votopuwa votopona.

Zvimimbiti zvimweni zvinobara michero inokone kudetsera vantu mumantaraunda kuite mitombo yechindau vanokone kukaya zvimichero vozviomesa zvozoryiwa zveizviisa mune chekurya vanhu votopona.

Zvimwimbiti zvimweni zvinobare michero inokone kushandiswa kuite mitombo yechindau inokone kurapa matenda mamweni evantu vari muntaraunda vanenge veitomwe mapirizi echiyungu

Mitombo imweni yechindau inokona kudetsera vantu Matenda avanenge anawa imweni unotenda kuidzora panenge peirwadsa pandopora.

Zvimakwenzi zvimweni zvinoenekwa mumantharaunda zvinokone kubuse michero imweni inokone kushandiswa kuite mitombo yechindau inokone kudetsera antu pamatenda avanenge vanawo mumantharaunda.

Zvimweni zvimashango zvetinoona mumantaraunda zvinokone kudetsera kurapwa kwematenda amweni anenge ari mumantaraunda ngekutosimwa kwazvo kumweni vantu vanondokuma veikone kukwatisa vantu votonatira votopona.

Zvina kwenzi zvimweni zvine zvimaruva zvinooneke mu mandaraunda zvinokone kunge zvei detsera matenda amweni akanasiyana siyana ari mu mandaraunda anokone kunge eyirwadza vantu asi veitogara nezvi mutombo mudhuze navo.

Zimakwenzi zvimweni zvinokone kungwarirwa ngendau yekuomeswa kuti vantu vakone kuzozvitora veikona kuzvishandisa kubika voite muriwo votorya kudziirira matenda mamweni ari muviri dzevanhu.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinoonekwe mumandaraunda zvinokone kushandiswa kuite mitombo yechindau zveikone kuiswe munechekurya chevantu kuti vatodetserwa kudziirira matenda amweni.

Mitombo yechindau inokone kugadzirwa ngemashizha emiti inenge iri mumantaraunda pamweni vanoiziya vanokone kokuma mashakani votokwatisa muntu onatira otopora denda rake.

Mitombo imweni yakadai ndiana gavakava inokone kusimwa mumantaraunda kuti ikone kutodetsera vantu kuite mitombo inokone kurapa matenda anotekeshera mumantaraunda.

Zvimweni zvimakwenzi zvetinoona murukumbati rwembatso inokone kudetsera kuite mitombo yechindau inokone kudetsera matenda amweni anenge eirwara vantu muntaraunda.

Zvimaruwa zvimweni zvinooneke mumiganga yedu yetinogara zvaakukone kudetsera vanthu kuti vakone kurapwa matenda amweni avanenge veizwa kuti vapore.

Zvimashango zvimweni zviri mumantaraunda zvinokone kudetsera kurapwa kwematenda anooneke eishungurudze vantu mumantaraunda kana yechinge yakayiwa nemuntu unoziye mutombo.

Mimbiti inooneke mushango nemumanharaunda medu imweni yakona inokone kushandiswa kuite mitombo yekona kutemwa temwa woiswe mumvura anhu eitomwa mbichana-mbichana.

Zvi makwenzi zvimweni zviri mu mandaraunda zvinokone kuziikanwa ndiana sekuru kuti idzi dzinoshanda nzinde dzakona kana kuti mashakani anokone kutorwa eyi omeswa onasiriswe mitombo.

Mimbiti imweni iri mumandaraunda inokona kudetsera kushandiswa kuita mitomno yechindau inokona kudetsera vantu kurapwa kwematenda mundaraunda anenge akatekeshera.

Mumantaraunda aisi yeshe, mitombo inobva kuchibhedhleya. Imweni mitombo inotobva kumashango akatikomberedza, anoziikanwa ngevantu vanenge veiziya, kuti ichi chikwenzi ichi ,chinoshande zvakati.